Zoli n boŋo yili ʒɛ zoli maa gbuni tihi n ʒɛ yili maa gbuni maa ka mali vari ti shɛli bɛ yili maa tooni na di ka vari paɣaba n ʒɛya ŋo paɣaba maa puuni yino gbubila gaɣali ka di nyɛ gaɣa dozim ka o lihiri kpɛna ŋo ŋun bɛ nyaangi yɛla liiga vakaɣali

Wo woribi n bɔŋɔ wo woribi maa zaa nyɛla paɣaba bi yɛla neen yinsi ka yɛ nyingokoriti dobi n ʒɛ bi nyaangi maa dabba maa puuni yino yɛla liiga piɛlli ka bi puuni yino yɛ liiga sabinli ka pili zipiligu ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ

niriba n-laɣim zaya niriba maa puuni shɛba yela neen' sabila ka bɛ puuni yino gbubi kpaa o nuu ni niriba maa puuni shɛba yela nɛma ka di nyɛ zaɣ' ʒɛhi ka bɛ yino ye liiga ka di nyɛ zaɣ' tampilim o gbubi la daɣu o nuu ni n-milindi tiŋgbani ni.

Ziliji n ʒɛya ka niraba ʒi di zuɣu niraba maa zooya pam shab tamla di zuɣu bin ʒi di tooni maa shab yɛla liiga ka di kom nyɛ zaɣ dozim bi luɣuli ni pooli n ʒɛya ka waya nim goli golli

lɔra n-zaya lɔra maa puuni shɛŋa nyɛla zaɣ' piɛla ka kurigi kurigi di shɛŋa punti yuui ya di tooni bini n-zaya ka kpuɣi taha maa puuni shɛli polo nyɛla zaɣ' piɛla ka di shɛŋa nyɛ zaɣ' ʒɛhi di tooni ha tihi n-zaya tia maa mali vari.

Paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋo bi shab biɛla ko biɛɣu ni bi shab mii gbubila ŋmana ka shab gbubi gbambihi paɣa so n ʒɛ kpaŋ maa o yɛla liiga piɛlli ka so chinchin ʒiɛ bia n ʒɛ n baɣa o maa bia maa bi yɛ niɛma

Kom n doya ka injin booti nim pa di zuɣu injin booti nim maa zooya di shɛŋa kom nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa mii nyɛ zaɣ ʒiɛhi tihi n ʒɛ baɣa kom maa tihi maa mali vari ka vari maa nyɛ zaɣ vakaɣa tihi maa nyaanŋa yili n ʒɛya maa